Zisɔgre la ka biiri bata a yuo gama a biŋ a kanna kyɛ ba kyoŋ la kaneaa a biŋ ka o na korɔ ba vuu ka ba toɔ nyɛrɛ a gama poɔ a kanna soŋsoŋ.

Pɔgeba ane dɔba la wa ka ba eŋ ba gas ba gas silindare poɔ naŋ biŋ ba mine nyɔge la kataweɛ a pɔge ba mine meŋ pɔge la nyɔbogre ka ba mine meŋ de baagere a pare a gas silindare zu.

Bontanne la kyɛnɛ a tuo kaayare ane boma ka neɛ a nyɔge a kyɛnɛ ne a puoreŋ boma mine poolori mine meŋ la are a maŋ ville.

Lɔɔre la are ka o pama yuo kyɛ ka dɔɔ a eŋnɛ o kpaa a kpaa baarɛɛ teere meŋ arɛɛ a dɔɔ puoriŋ ba koɔrɛɛ a kpaa mine meŋ ane tɛnɛɛ baŋ eŋ bogti poɔ.

Zie ba maŋ eŋnɛ lɔɛ kpaa la lɔɛ mine wa ka a de kpaa dɔɔ kaŋa naŋ are deɛ a kpaa bonne a eŋnɛ a lɔɔre kaŋa naŋ biŋ peɛl o kaŋa meŋ arɛɛ o puoriŋ a e bonsɔglaa a kyɛllɛ ka o baare ko meŋ de a kpaa.